Agbleŋu aɖe le zɔzɔm le gbedada aɖe ƒo eye amewo le eme, kpovitɔ aɖe nɔ anyi le ekula megbe eye ame aɖe hã nɔ anyi ɖe ekula ƒe axa dzi, nɔƒʋe le megbe na ame bubu aɖe hã be woanɔ anyi.

Akpa ɖe ƒe aɖe nye si. Akro vovovowo le afima eye wode dzisi akrowo to aŋɔ sisi na ɖewo me eye woŋlɔ dzesi hã ɖe ɖewo dzi. Akroa zã lawo le efima eye wole akroawo gbɔ kpɔm.

Nusiasia le edzi yim eye sukuviawo alo nusrɔla wo katã, kɔmpita le wogbɔ eye wole mɔɖaŋu nuwò srɔm eye nufia le emegbe le nua fiam wò.

Tɔdzidela aɖewo de tɔdzi gbɔ. Eye wolɔ akpawo ɖe nu aɖe me kɔ va yina kɔkɔ ɖe anyi ƒe. Ɖevi aɖe hã le fia sia, medo awu o. Ame aɖewo hã le akroa dzi eye wole akroa tutum va gota.

Fefe game si nufialawo kple nusrɔlawo le ampe tsom nufiala ɖeka tsɔe ɖo eɖokuidzi le ampe tsom kple sukuviawo eye sukuvi aɖewo tɔ le nukpɔm eye ɖewo ha le nukom

Ƒuƒoƒo aɖe le afi sia eye ame aɖewo le fli me nyɔnuwo kple ŋutsuwo siaa, edze abe wogbɔna ga ɖe ƒe, ŋutsu aɖe hã do tso xɔme gbɔna.

Ŋutsu aɖewo kple nyɔnu aɖewo tɔ ɖe afi si woɖena ga le, le kaƒomɔ̃dzi la le eye nyɔnu ɖeka edo awu ʋee eye wòkpla akpete. E, ŋutsu aɖe hã le xɔa me si le ɖoɖoa dzi kpɔm.

Asrafo aɖewo le gbedadaƒo eye ɖewo bɔbɔ, eɖewo tsitre eye ame ɖeka le domedome do asi wɔme eve ɖe yame. Ɖewo le, wo katã wo le woɖɔ gakpokukuwo eye wokpla tu hã.

Tɔdzinɔla aɖewo ƒe akro go eye akroa me nɔlawo katã wole agbagba dzem be yewoado le tsia me. Amea ɖewo le tsia ƒum eye amea ɖewo lé akroa ɖe asi be yewoakpɔ mɔ ado le tsia me.

Ŋutsu ŋkugbagbatɔ aɖe le sɔ dzi eye wòkɔ ati kɔ le sɔa kplɔm kple susu be mahee kɔ yi ava ƒu gbe o, eŋu aɖe hã le zɔzɔm le emɔa ƒe akpa keme

Amaɖe le afisi wo dzra na awu kple kukuwo le, eye kuku vovovowo le afima, eye wo kɔ nu tsyɔ nuwo ɖiɔ, eye wo le asi tɔm kuku si woa ƒle la dzi.

Ame aɖewo le fli me eye wo le amegã aɖewo kplɔ. Wotɔ ɖe amegãwo ƒe axadzi eye ame aɖewo hã wotɔ ɖe akpa kemɛ kple akpa kemɛ le wo kpɔm.

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe dzokeke dzi eye wòbla agba ɖe dzokekea ƒe megbe, nyɔnu aɖe hã tɔ ɖe eƒe megbe, ŋu aɖe le woƒe axa dzi eye ame aɖewo le akpa kemɛ le wo kpɔ.

Dɔwɔla aɖewo le lɔrimɔ wɔm eye eŋu si tea kea ɖe lɔrimɔ dzi hã le afi ma, wole woƒe dɔwɔwu vovovowo me eye ame aɖewo le ekea kplɔm ɖo ɖa afi si ŋu la azɔ la dzi.

Nutata le edzi yim. Eye ɖɛekadzɛ etɔ̃ aɖewo le nu vovovowo tam. Ɖeka tɔ ɖe zikpidzi eye ɖe hã le anyigba. Eye nu si wole zɔzãm kɔ le nua tam hã le wogbɔ le anyigba le afi ma.

Ɖekadzɛ kple tugbedz aɖe wonɔ anyi ɖe nuɖukplɔ gbɔ eye wole modzaka ɖem. Nyɔnua lé ene ɖe asi eye ɖekadzɛ hã lé aha ɖe asi, nuɖuɖu le woƒe ŋkume.

Modzakaɖeɖe ɖoɖo aɖe si amewo le tsi ƒum eye wo katã le tsia me, ɖeviwo kple ametsitsiwo siaa. Ame ɖewo tɔ eye amea ɖewo hã wole tsia ƒum.

Ɖevimanɔsitɔwo le lɔri mɔdzi le nu biam ame siwo le ŋume la eɖe bɔbɔ eye wòkɔ eƒe ta kɔ le ŋua me kpɔm. Eye ŋu bubuwo hã le woƒe megbe gbɔna.

Nyɔnu ɖe nɔ anyi ɖe kplɔ gbɔ eye nyɔnu ɖewo tsɛ woto eƒe megbe va yina, ele dzonu nuwo dzra. Ekɔ ŋɔtiblanu ɖɔ. Ekɔ avɔ ʋe kɔ gba ɖe kɔme eye…

Ƒuƒoƒo aɖe si me bafawo ɖeɖe le la le abɔ aɖe me. Wolé asi na wo nɔnɔewo eye wole alɔgbɔnu kom. Wodo woƒe asi ɖe dzii le ɖekawɔwɔme.

Mɔzɔlawo le eʋu me eye eʋua le mɔdodo dzi. Ameha bubuwo hã wò le zɔzɔm le ʋua xa le mɔdodoa dzi.

Bafa aɖe le eƒe kekevi me va yina eye ɖevi aɖe le eƒe megbe le ekum. Wole eŋɔ mɔ me eye eŋu ɖe hã le akpa ma kple akpa kemɛ. Wole amadede vovovowo me.

Dedienɔnɔ ɖoɖo aɖe le edzi yim, eye amea ɖewo le tɔ to le gbeɖuɖɔ lɔm, amea ɖewo bɔbɔ eye amea ɖewo le exa zam kɔ le nuawo kplɔm, amea ɖewo hã wole raba lém be woatrɔ gbeɖuɖɔa ɖe me.

Mɔna, mɔɖanu nu aɖe si woyɔna be robɔti wole afi sia eye ame siwo wole wogbɔ kpɔm la wole wodzram ɖo eye wole wodam ɖe ɖoɖo tɔxɛ aɖe nu le xɔ aɖe me.

Bafa aɖewo le woƒe kekeme eye ame ɖe, ŋutsu ɖeka le ame ɖeka tutum eye ame ɖeka hã le ya ŋutɔ ɖokuia kum. Ŋutsu aɖe bɔbɔ ɖe akpa kemɛ le bafa ɖeka gbɔ kpɔm.

Amea ɖewo le dzokeke dzi, eye wonye ame woame ene, ɖevi ɖeka le ŋgɔgbe, ekula le, ɖevi ɖeka va hafi ekula hã nɔ anyi, eye nyɔnu aɖe hã le .

Ame aɖewo le flime yina ɖe gasi si wotsɔ ɖana nui la dzeƒe eye nyɔnu eve aɖewo tɔ ɖe afima le sriyawo ɖe asi ɖe ta kple susu be ŋdɔ maɖu wo. Ŋutsua ɖewo hã le afima eye ɖe le kaƒomɔ ɖe asi.

Sukuvi bafa aɖe le afi sia eye wònɔ anyi le nua..nu si nufiala la le fiafiam la kpɔm. Ɖevi ɖe hã le eƒe megbe eye wònɔ anyi ɖe zikpui dzi le nua srɔ̃m.

Amea ɖewo le kplɔ gbɔ eye wole ɖoɖo aɖe wɔm, kpovitɔ aɖe hã le afi ma le fli eye amea ɖe hã lé ga ɖe asi.

Xɔtula aɖewo alo xɔtununyala aɖewo le xɔ aɖe si dze abe abo ƒoƒe la tum wole woƒe dɔwɔwuwo me eye wole zɔzɔm, am..ŋutsu aɖe hã tɔ eye wòle akpa keme kpɔm.

Yɔnu aɖewo tɔ ɖe kplɔ aɖe gbɔ eye wo le adzale ɖom ɖe kplɔ adzi le ɖoɖoɖ tɔxe aɖe nu eye wode asiwuiwo. Nyɔnu ɖeka le ɖom eye ɖeka hã le adzale ɖe asi.

Ƒome aɖe le abɔ aɖe me kple woviwo eye wole nusrɔm tso eke nu wole nufiam ɖeviawo eye wonɔ ale woaku ke le anyigbã kple ke kunu fiam ɖevi ŋutsuvi tɔ

Dzofɔku aɖe dzɔ eye dzotsilawo va afi ma kple woƒe mɔwo va le dzoa tsim eye wotɔ ame aɖew le dzotsimɔa me le etsia ɖom ɖe afi si dzoa le bibim le.

Bafa ɖewo le abo ƒoƒo kame tete ho ƒlim, eye kpē ku na hã le wo dome, amaɖewo tɔ ɖe woƒe megbe eye wole hoʋiʋlia teƒe kpɔm, nyɔnu ɖe hã le akpa ma, de asi ali.

Xɔ ŋuti nunyala ɖewo le xɔa ɖe me, ŋutsua ɖe le.eƒe megbe eye wole dɔwɔ na ɖe kpɔm, nusrɔ mɔ hã le woƒe ŋukume, eye nyɔnula tsɔ ha se nu de kɔme.

Etsi ɖɔɖɔ le afisia eye ɖeka dzɛ aɖewo fɔ woƒe agbawo yina teƒe yike nyo woa di ako da ɖo kple susu be etsi ma gble woƒe nu o. Ame aɖe kɔ koklozi ɖe ta. Ame aɖewo kɔ kabbage, ame aɖewo kɔ buuket.